Mufananidzo unoratidza zvishandiso zvekurapa sechishandiso chekuongorora chekubatsira pakurapa nezvimwe zvikamu. Pamwechete netambo yema...akatenderera anoratidza kushandiswa mukurapa kana mukuongorora.

Kubvunza ngoro inoshandiswa kuchipatara. Ngoro iyi ine madhirawo mazhinji anemavara matsvuku ekuchengeta mishonga nemidziyo yekurapa. Pamusoro payo pane chinzvimbo chekuradzika zvimwe pamwe nechiedza chidiki. Parutivi pane midziyo wekurasa marara uye imwe nzvimbo yekuradzika zvishandiso. Ngoro iyi ine mavhiri pasi zvinoita ifambise nyore muchipatara kana mumakamuri ekubatsira varwere.